For many place for Nigeria and Africa, we don see how men dey comot go farm go work Make their family fit see food chop. Dem go dey clear di grass weed am and plant seed too. Dem also go dey put water for di crop from time to time make e for fit grow Dis crop go come yield things like yam, beans, cassava and plenty other food wey dem fit chop or sell Farming na serious work, wey need strength and patience because no be matter of just one day something Wen man wan go farm, dem dey like hold tools like cutlass hoe and sometimes too dey even dey use things like tractor make work fit dey easier E no just stop for planting. Dem also dey check di crops to make sure sey things like pest and disease no go disturb at all For some farm too, dem dey practice things like mixed cropping wey different crops go dey grow together, to help each other grow better Farming no just dey about food alone. E dey help bring communities together and e also dey help develop countries Wen people dey plant, e dey make people come behave like team Dem go dey do things together, so dat things go fit come out better plus na one skills to some people too wey dem take dey survive for dis life At di end of di day, farming na very important part of life and e dey help contribute to di success of any nation

marhet for nageria na wan big part of life wey dey connet pipu from different trabes and background. dey serve as place wey pipu fi buy and sell all kinds of good like rice, beans to cloth, shoes and other food items for market, you go see plenty hustle and puzle as sellers dey call customers to come buy their goods and buyer dey waka up and down to see di best deal. for ningeria, de dey divide for into segment, base o wetin pipu dey sell. for example, you go ee some part for food stuff sellers, e go see di won for fish sellers, meat sellers and even those wey dey sell spices. sometimes too, different tribes dey specialize or touch some specific tins for instance hausa pipu fit dey sell tuber, yams or carrot if igbo go dey focus on electronics or spare parts, yoruba e fit dey sell tins like cloth like ankara ans lace e mek market dey rich, and get plenty options. as you dey waka through di market, you go see trders dey hawk dey sell tins tins like popof and roasted corn and pure water wey pipu go tek quench their taste. las las, for dis market enviroment, we go see sey no bi about buying an selling, e dey help bring community together but sometin wey fit mek nigeria develop and na sometine for di whole nation.

Market for nigeria dey get better vibe and na lively place too. na both old and young people na im dey sell for this market. Many youth don enter the market scene and dem dey bring fresh ideas and energy come the market. and other traders dey pass down their experience as keys to this young ones. This mix of age dey quick dynamic environment, everybody go fit learn and help each other. young sellers go dey sel things like snacks and drinks and perewinko wey dem go fit hawk pass the market, while the older ones go dey sell things like foodstuff and other household essentials Competition for the market nor dey small so, Traders dey sell things wey dey similar to each other and dem go go all far to make sure sey dem try attract the customer of the next person. This competition dey push traders to improve their services and product, so that customers go fit get better value for their money. Who get house for Nigeria too, e dey start from early morning till late for evening. For some market, e dey open as early as six am and e dey close around that kind seven pm No be only that one. For this market, na women na im dey dominate the market. Dem dey handle most of the trading activity, and dey sell everything wey you dey see for the market. This one show the importance of woman for nigerian economy This strong female presence, na one thing wey dey make Nigeria market dey unique, and na im dey make many people dey like am pass.

Market store for Nigeria, na one important part of di market experience Dem be set up stores wey traders go use display their goods and e dey create organized space for people to shop Each store dey get e own unique style as traders dey arrange their items to attract customers some stores dey get colourful bright fabrics while others go just dey simple Many traders dey specialize for wetin dem dey sell for inside dis store. Some go focus on things like fresh vegetables, fruits and other things like dat, while others go dey focus on foodstuff and other local snacks Dis specialization dey help make am easy for customer to find wetin dem wan buy Di market store culture dey also encourage community spirit or team spirit E help make traders dem fit dey gist even though di things wey dem dey sell dey compete with themselves No be only dat one, e no dey common to see some times wen neighbouring store dey colabo and even dey share customers. Dis kind relationship dey cxreate friendly atmosphere wey dey make shopping dey enjoyable pause plus di hustling and bustling around di store E dey give market e own lively vibe as people go come dey together dey buy and dey sell and dey enjoy di vibe of di market Di idea of dis store no be experience wey you wan miss at all even though dis market na something wey we don know We need to understand sey store part dey make am dey very organize

Na every body go face rejection one time or another whether na from person wey you like or wen dem notice you for something, how we take handle dis things? We show how our character be. Make we see some ways wey person fit take manage rejection well. Number one make you accept di answer, respect with other people decide instead of to dey try to convince dem If you force am if fit lead to toxic relationship. Number two make you distance yourself from di stiuation Take break make you fit process your emotion better. If you hear bad news for phone, make you comot for where di phone dey Number three, make you allow yourself to feel. Make you accept and admit your feeling If you dey suppress am e fit cause mental health wahala. Number four if you dey spend time with friends and family If you dey spend time with dis people wey you love, e fit help you boost your self-esteem. Number five Make you do something wey you love. Engage for hubbies wey dey make you jolly dey make you dey happy so dat you go fit forget about dis rejection Number six make you practice self care, take care of yourself dey chop for normal time Number seven make you dey work on yourslf. Dey take dis rejection as opportunity for self reflection and improvement Number eight make you learn from di experience. Everything like dis dey get one lesson wey e go teach you Number nine make you rry analyze di rejection from another point of view E fit get one thing wey you be no notice before, wey fit serve as opportunity from dis thing Number ten make you check out other opportunities make you focus on top to dey get new goals and to develop new things instead of to dey focus mind on wetin don pass

Cars dey blow horn, sirens dey shout and fountains dey jingle, na so city life dey happen. You go dey see people dey waka, money good, information, ideas and many more dey flow, both visible and invisible. Today, make we do small geography, look into how spaces where people dey live and settle de dey organize and how and why differences fit dey from country to country. Each city get him own story which show wetin people dey do and wetin their culture be. As cities dey grow, their structures too dey change. For example, Tokyo which start as fishing village don turn big city, powers don come settle close together and before you know am, town don form as people dey always need food and tools. Dey don talk am sey cities dey always get layers of history wey deep pass wetin eyes fit see. For example, na industrialization na him bring factories come and na wetin make central areas or central business district come dey preferred and crowded. As rich people dey move out, na so too other people de move in. Another example na how car ownership don make suburb areas de main hot cake, come still turn am to low density area wey depend on cars. Dis change don scatter de structure of many cities and e don make suburb, become one major place wey people fit work and live. Again, different cities dey get different designs based on wetin their environment need. For example, Fes for Morocco get narrow streets wey fit shade people from sun like umbrella. Las las, every city na living story wey fit show how people dey live and interact with each other every day. When we understand de history of dis place, e fit help us connect better with our environment and appreciate wetin make each person and each place dey unique from each other and make us know better how geography dey interact with how people dey live for different spaces for different place.

friendship fit be one very important thing for person life. E get one particular thing about the connection wey dey dey inside friendship for different stages for person life like early childhood adolescent and even adult friendship. We done see example for the connection wey dey between the teenage girl and her friend. Her friend na the first person wey she dey always run to for any situation. just like her personal therapist, e show sey friendship na very serious glue, wey fit join teenagers together Dem go come dey waka together dey happy dey form strong bond, because dem fit understand themselves. Even the way dem dey feel and think.k too sometimes too, some of dem dey get very strong bond to the point wey e go be like sey dem get spiritual link between themself. sem go even dey feel each other pain. dem go dey there for themselves dey comfort each other, like when any of dem lost their boyfriend for their relationship, dem go dey there for themselfs. Last last, f riendship nor be just about to dey get people to dey call friends, and nor be just about to dey get people to dey play with. At the same too, this friendship wey we dey talk about, nor be just to dey open teeth dey shine teeth dey get people to dey laugh with, instead, e dey serve as link to many other things. E dey serve as link to things like love e dey serve as link to things like depression dey serve as link to things like boredom and some other things too wey we nor fit explain.

Make we talk about wetin entertainment mean and the kind importance wey e get for different people. Entertainment na something wey mean different things to different people E dey come with emotions at times too, and this emotion dey help us process our feeling. Dem don talk am sey, serious need dey for person to dey balance im life, make im for include other activities aside from just work. like make im include things like sports, video games and other entertainment. Entertinment na something wey most people dey do, either for one form or another form, like when dem dey watch tv, or when dem dey go out go chill with friend and families. one important question na sey, How many time we dey set aside for this thing wey we dey call entertainment compared to just work alone? Another question be sey, which level of importance we even put ontop this entertainment? whether e dey important to us at all abi e no even dey important to us at all at all. The truth of the matter be sey, entertainment na one very important thing, wey no need disturb our normal life goals at all. If you don put am for mind sey entertainment na one part of our life, e fit even help us, so that we go fit dey save money and this money wey we dey save, we go fit use am for entertainment, or e fit even help us for time of emergency when we need fund for raining days. So make we comot for house today make we go that museum today, make you play that video game today or watch that movie because this life, na only once person dey live.

di video emphasize di serious effect of loneliness and social isolation ontop our health i talk sey i dey get harmful effect like to dey smoke fifteen cigarette every day i don even pass obesity as one of di top killers in America when pipo dey put all dere mind ontop wetin dey dey eat and exercise but dey nor dey pay enough at ten tion to wetin we dey call relationship humans dey very hyper-social na studies na discover am you don discover sey we need each other for survival na even from childhood na im our connection don dey affect our health when we feel connected we dey get happy hormones like oxytocin but loneliness dey bring stress and pain to check our social health you go need ask yourself how many close friends you get and which of dem go fit stand by you for tough times dis won go serve as your social score if you dey find yourself for di green zone na im be sey you get strong support if na yellow you dey i mean sey you dey balance but if na red zone dis wan mean sey loneliness im be wan serious matter for you we don suggest three tips wan of dem be sey make you find emotional support person the second wan na sey make you pay at ten tion to how pipo around you dey make you feel if dey nor make you feel well make you limit time with dem and di third na to surround yourself with pipo wey dey inspire you

Dis video dey explain wetin makeperson be better parent no be about how much money you fit keep or di best place wey you fit provide Better parent na di one wey sabi give at ten tion To be dat kind better parent all you need na to always dey present for your pikin life No be just to dey give gift. Wetin you pikin really want na love and at ten tion Di best parent na di one wey e eye dey shine as im pikin enter di room Better parents must promise to love without condition and dey lead by example No be just wetin you dey talk for mouth, you must do am and so am with all your body If you want make your pikin follow your footstep, you gat make sure sey you own mind dey strong and your ways dey pure to dey set clear example of wetin your pikin go dey follow na something wey must start with you You need to go dey live life wey be sey e dey show good example Better parents must allow their pikin to make their own decision But as dey make dat decision, you must try to provide guidance for dis pikin You must guide dem in everthing wey dem do with love and correction wey no dey show sey you hate dem Better parent no go allow any thing wey no good enter im pikin life something wey you know sey e no good like toxic relationship and bad behaviour you must stop from your own side first. To be parent no be job na opportunity and no be burden na blessing Make you varry for mind sey, dem always dey watch you at all time So ask yourself, which kind parent you wan be

hello everybody my name na magdalene harmony i be psychologist but my area of specialty na the area wey deal with emotions today i go like share with una my personal experience of how i tey liberate myself how i tey free myself from feeling of lack of love and even feeling of lack wey come from economic hardship as i don see am wen pesin dey focus all in energy ontop wetin in no get im no go kon get space at all for better tings to fit comeinto in life in go even dey push away friends and family sef joy sef no go get space to enter in life like one time the company wey i dey work wit get one kind economic downtime dem kon sack almost everybody wey dey work for the place including me myself dis one be affect me well well he tek my feelings go down but wit time i kon start to dey do wetin dem dey call meditation dis meditation help me well well as i dey meditate i begin dey regain my joy kon dey get space for other tings and make i shock una recently i don still get another job dis one na so he dey happen when you no focus all your energy for wetin you no get you go kon create space for tings wey need to come into your life to fi come into your life and na dat time na in you go kon reconnect wit all your friends and family reconnect wit the joy dat joy wey no dey your life go kon dey come back and you go start to dey happy again

life no dey ever stop to present person with challenges but wetin really mata na di wey we take dey respond to dis challenges no be to dey think sey life go always dey present us with happiness or weda bad thing no go ever hapen for dis life at all e get some pipu wen sometin bad hapen to dem de go start to dey respond like sey na some tin strang like say dis kind thing no suppose hapen to me at all or some even dey for place of work but de desire to dey anoda place or maybe na di achievement wen de don get de dey feel sey de suppose don get achievment wey pass like dis one or some other times, pesin fit get sense of temporary satisfaction e fit come from wen pesin chop beta food or betra sex, or weda na even dat thing wey you desire na e you get well las las, human want go always make you want for more things and as buda talk am, one thing wey dey limit pesin from sense of spiritual awakeness, na wen pesin want no dey finish as you get dis wan, you still want anoda wan but di good tin be say, eveybodi go get chance of spiritual awakeness and as we get dat spiritual awakeness, e go change our mind, e go even make us dey think beta and dey react beta to wen bad things hapen to us for dis life we no go dey thing like say bad things na strange things for dis life again. instead, we go dey use positive mind we go dey use strong mind take deal with things like dis and we go fit conquer

mek we talk about how to describe appearance mek we start with bodi and height in particular for height, we get tall or we get short but no be everibodi nain dey tall or short, some pipu get average height. mek we talk about bodi size if we categorize am mainly to fat or slim. but e get some other wan like those wey dey skinny, those wey dey lanky, and sometimes we fit call some women chubby. to dey like dis wan, mek we talk about hair color. for hair color, e get those wons wey be blond hair, we get white hair, we still get grey too, black hair still dey, golden dey, red dey, brown dey, even brunette self dey. mek we talk about hair length. for hair lengtht, we get di won wey be bulb di won wey no tu long, or di won wey be long hair, di won wey long well well, or di won wey be short hair, or di won wey be shoulder length hair. we fit also use textur tek describ am like we say dis won na straight hair, dat won na curly hair, or dis won na soft or dry hair mek we talk about other tins like how pesin eye be. di color wey di eye dey get, eye self dey get die eye, dey get dark eye, dey get blue eye, some dey get blond eye. mek we talk about lips tu we fit talk dat wan as mainly two. di wons wey dey full and di won wey dey slim. what of nose?, some pipu dey get big nose some dey get small nose. but other wans dey like open or up down turn nose. mek we talk about face. face dey get different size too e get some face wey dey round, e get di won wey dey oval e still get di wan wey dey square those won we dey call dem square face.

Anxiety na di experience of wen pesin dey get too much worry wey kon be sey e no kon get control again or e dey be like sey e no get control, e fit lead to panic sometimes and e fit kon dey be like sey your hand kon dey sweat or you fit dey notice sey your stomach sef dey scatter or fit notice sey your heart beat kon change di rhythm wey e take dey beat on a normal day, make you carry for mind sey all dis feeling wey you dey feel so no be only you naim dey feel dis feeling e get many many pipu wey don experience dis tins wey you dey experience. One good tin be sey e get some ways wey you fit manage am and one of dem na to dey try to dey understand dis anxiety, you fit try to dey understand am if you try to dey write am for journal, you fit start to dey write am for your diary from time to time any time wey you dey feel am, another way na to try dey practice wetin dem dey call sef relaxation but make you also put for mind sey no be every time naim you go fit do dis tin by yoursef e get some time wey be sey di matter go don pass wetin you fit carry by yoursef, e dey very okay for you to call for help too and for dat kind situation di first pesin to tink of or di first body or organisation to tink of na di gp and e still get other organisation too like di giksaw samaritan organisation and di child care line organisation.

Mistake na wan thing wen pipu dey fear well well because wen pipu mek mistakes, e dey affect di way their brain tek dey process information. Some pipu sef de no go kon get confident to tek reason di way de tek dey reason even student wey de perform, fit no perform di way e suppose perform. Research don show am sey for studies wen de put some pipu for wan game, pipu wen play di game di game be get some kind secret sey some pipu go just fail without any reason while di other part of dat pipu wey pla dat first game, den go still pass no be because weda den pass or not but na because of di secret of di game. But for round two, de go kon dey play di game win win dis won no be sey pasin just dey pass or fail again, but di problem be sey de don notice sey thouse won wey be sey de fail round one, de still dey fil round two and even de even increase di round too, de go still de fail am dey go. Why dis thing be lliike dat dis reason b sey if pipu fail, e dey affect their self esteem, e dey affct di way de tek de see dem self, de no go kon dey see dem sef like sey dem get sense to fit dey process things wey de dey do before even normal things weyy dem sabi do, dey go kon dey feel like sey de no sabi do am again. A still get anoda study mek searchbewteen pipu wen pipu dey first start to dey lern something and di study see sey those pipu wey just start, dem dey like mek dem pack dem for back de encourage dem de tell dem bata beta things about di strength wey den get. You see those wan wey de don get advance knowledge, those ones no dey like mek de just dey tell dem at all at all. Den like mekk di pesin give dem critical feedback, den like her things about their weaknesses, de like wetin de dey call constructive criticism and na dis won dey mek den become expert. At di nd of di day we don see sey e dey easy for pesin to learn from wetin e dey do well well dan for am to dey learn from mistake because of di effect wey mistake dey get for pesin. So di poin be sey if we won do dis thinfgs, we need to lern how de dey get am and if we won get am, we need to get am right no b sey we won learn am we o kon gt am wrong and again e get many other place wen we fit check to learn dis thing.

Make we assume sey we get five minutes and we wan take am plan our day wetin we need na clean wihite paper first. We fit use digital note too but as long as we no go allow am distract us, All those notifications fit come make we make sure sey e no distract us at all. Di first step na to separate di card into two and we go come make heading for two separate list. One part go dey cover today schedule and di other part go be things wey we go do Now wey we wan start am, we fit start di hard things small small we go make sure sey e dey clear, e dey show di time wey we go do the thing and di specific action wey we go take. We fit dey check out di list we go dey check am dey cross am out, anyone wey we don do out of di list once we don do dat one finish, if we come remember sey e get one new thing wey we never add make we try to update list for things wey we never do, wey we still wan do or things wey we be forget to add before After dat day pass wey we come enter new day, we must remember di things from di old card wey we never do Make we use am start di new card wey we dey do for today As we do all this things, make need dey try do all di things wey dey di card dats make we try finish di old things wey we write for di list to di point sey we no need dat card again we fit just carry di card make we troway am because we don do am finish

The way this ayo game dey be say, you go fes pick up the seed from only one porthole from your own side of the game, persin no fit pick from the opponent side, the total porthole wey dey dey your side na six and na the same porthole na in dey your opponent side. For this porthole each of them dey contain four seed, and anytime wey you wan pick from porthole you must pick the entire four seeds. Once you don pick am you go start dey share start from the side of the hole wey follow dey exact hole wey you just pick from come continue towards the opposite direction of clock hand movement, once the seed don finish, na all be dat. Na one move you go get at one time then na the opponent turn to play in own move the opponent too, in go do just like you do, in go pick seed from one hole share am in the opposite direction of clock ant once e finish that move don complete be that una go dey do am like that from time to time now e come get one stage wey una go reach, when una don win, win, win and you don win im side him don win your side the port don almost finish finish e get the way you go take play wey be say you fit win more than one at same time, remember say to win game until the last seed fall for the opponent side and for where e fall na only two or three na in come dey there the once wey dey before am na the same thing so you go fit pick all of them at the sametime with one throw.

una welcome, today we go tok about comparison. but first, mek we see one question first, you fit see my bard hair, dis bald hair na someting wey happen to me for my mid-twenties, wen i begin loose my hair and i con decide to go bald, but since den, anytime wey person wey get hair waka pass me, i always dey jealous the person, if you dey feel dis kind insecurity too, you no dey alone at all for dis kind ting. but we no fit control dat one, mek we tok about wetin we fit control, na how to reduce the impact on our mental health. we look dis part from different parts, the first part na, to know the problem. the problem na, e dey come in times of comparison and insecurity. although comparison na normal ting, but once e meet with insecurity, the result no de dey good at all because, you go con dey compare yoursef, base on the insecurity wey dey your body and dey use am dey look other pipo dey judge yoursef. for us to get am better, we need to look how e tey be for history, from history e don get long time wey de dey use comparison tek dey judge pipo, dey mek dem feel less dan dem sef, but e no go compete until we see how we go fit, reduce impact of dis ting for awa health, or we use five question. the first question na, you dey jealous? and if yes, wetin you dey jealous about? you dey compare other pipo, you dey compare dem down to yourself, like you dey think sey you dey better dan dem. and den, another question na, you go fit rephrase dis, dis tings, dis feeling of jealousy, you go fit rephrase am to instead of jealousy to i prefer dis and dat? and the last one na to add, i like am like dat.

i dey feel fine na so dis girl take respond wen de ask her for di research question say how you dey feel wen you dey dance and she com start dey smile but na di same girl wey bi sey eight months ago she bin no fit join di dance intervention becos of di psycho-semantic pain wey she dey feel imagine sey dem ask you dis question today wetin go be yor answer abi yor answer fit de opposite becos sometimes dance dey mek peson dey under pressure to wan satisfy di pesin wey dey view pesin dis study don prove sey dance intervention e fit strengthen mental health for teenage years and dey compliment skul healthcare although by age of fifteen more dan fifty percent of all girls dey experience multiple health complain more dan once in a week too but we don see say physical activities like dis na beta strategy to dey reduce stress and dey increase mental health for youths but to get dis effect pesin go need to dedicate beta time and e go need to dey for enviroment wey no get judgememt at all di dance movement and di music e dey epp free awa mind and dey reduce awa stress dancin go com mek di bodi be like amusement park e go mek am be like source of emjoyment and e dey increase sef trust and di last key to put for mind na say you nid to accept wetin you get take break from yor problem and mek you com try to dey focus on di joy wey com from yor heart mek you try to love yorsef and focus on di hapiness wey you fit get from dat one

Life for America na endless circle of paying bills, e don tire many pipu and e don tie many pipu down too pipu don dey use to dis system well well, dey no pity even imagine life without sey dey dey pay bills. Everytin for American get prize, water, food, house, car, even after you pay finish you go still pay tax, you go pay insurance still kon pay maintainance too, dis system no be democracy at all, dis system na opocracy wey dey design to dey use pipu and to tie dem down for inside struggling and debts, wen e don criticise di idea to dey chase credit scores and long time jobs some see credit scores like trap wey dey use tie pipu for inside debt and dey talk sey di so called job stability sef no dey again becos AI automation don take pipu job finish you fit see how hustling and entrepreneurship fit give pesin freedom compare to all dis robotic lifestyle to dey wake from nine to five go work for many to dey work for years just to retire no make sense at all becos di system wey dem set sef no dey favour pipu at all but e dey important for pipu to retink dia lives and stop to dey act in dis way no be just to dey pay debt till you die find we need to find sometin wey go give somebody financial freedom to dey enjoy dis life wey God don give us.

we fit see the shopping trip for oje market for Ibadan Nigeria wey vee dey explore the busy market with fifty thousand naira budget she dey waka through the lively enviroment dey engage with vendors as she also dey buy things like yam rice, plantain and even pineapples this one show the vibrant ernergy of the market as she dey yarn ontop price matter which show how Nigeria market culture be vee dey share say her body dey sweet am as na im first time to visit oje market for Ibadan be this. e get many many things for oje market wey vee go fit buy including traditional herbs local vegetables and spices wey dey very very good vee dey talk with sellers and dey observe the rich variety of food wey them get as she con notice say na small money dem dey sell am too this one show the importance of how oje market dey connect different community together and still go dey provide fresh produce wey pipo fit chop e also show how bargaining skills and how person take navigate crowd fit help person to get beta things. After she finish, she con dey show wetin the budget cover dey show say she buy plenty things well well wey sweet am. She dey very happy and she dey ask say if other pipo dey wey don go this kind market make dem con share the kind experience wey dey get from Ibadan market.

you fit see the journey from benin republic, wey dey host dey sample the mysterious religion, wey dem dey call voodoo. in don pack im bag and camera, and all di tings wey e go need to con waka from lagos to cotonou by water, wey de dey the big port city. as in start dey find dis voodoo worshippers. e con hear sey dem go actually do am today for kaida, and dis kaida dey forty kilometer from in current location. the festival na e go draw pipu from all over the world, e go even draw oyibo pipu wey hear sey na here be deir grassroots. as e reach the place in feel sey the temple wey den dey call temple of pythons, na dere the python worshippers dey stay dey practice deir voodoo culture. according to how dem tok am, voodoo na ancient religion, wey plenty pipu for west africa dey practice, but e still get plenty misunderstanding. for inside the festival, we fit notice sey pipu from different countries, dey follow join body con celebrate dis deities but no be only dat reason dem come, de also come in form of one kind tourist visit. mek we remember sey, if you understand different beliefs, e fit help to reduce fear of the unknown, e go even help us understand awa own culture, still con understand awa own religion well well, because inside dis religion, many pipu don dey threa ten ed by modern media and some pipu sef, de no dey too encourage tolerance for all dis different religion dem.

Di power of giving na something wey fit change lives and community E no just dey about money. Na about how we dey show compassion empathy and desire to help others. Wen we give weda na our time, our resources or support we create ripple effect wey fit inspire hope and make people dey feel sey dem belong For di story, we fit see di young man wey no been value im papa at first we sey true wealthy no dey among how much you get, but e dey among how you fit make people feel better di kind impact wey you fit get for people life. We fit see sey at some point dis im papa wey im be dey donate money, im come help many people e support many communities and e dey show generosity Dis generosity don change how people dey understand dis success for dat community Im pikin too come change im mind about how im take dey think about dis thing Dis one teach us sey, wen we dey give, dis giving get power to heal e dey motivate, e even dey empower people wey dey struggle At di end of di day wen we embrace di power of giving, e go enrich both di life of people wey we don help and not only dat, e go also enrich our life too E dey help create gratitude and e dey strengthen our connection for community If we fit recognize di importance of giving we fit culture of kindness and support and create better future for everybody

you fit see the serious issue of heavy alcohol and drug addiction from crystal story. crystal don struggle with addiction for years, and e don affect her life and relationship with her pikin dem. the trauma from her past, dey include family issues and abuse, na dis one contribute to how she con dey depend on alcohol and drug. as one way to dey cope with dem, dis one dey show how addiction fit tek over person life, con dey mek dem dey put mind for wetin no really matter, or even dey mek dem no fit put mind for wetin matter like family and happiness. den candression from awa family and friends too, e dey show the importance wey dey wen pipu dey get support, and wen pipu dey get support from family members. you fit see how dem gather for crystal dey show am love and dey show am encouragement, so dat she go fit find hersef, and fit find way fit dey dere for her pikin dem. dis one show sey, the conquest no be just about mek person stop to dey use drugs dey improve to dey rebuild relationship, and dey find purpose for life again. the emotional letters from the love ones also serve as one ting wey serve as wake up call, and dey remaind am of the effect wey her choices fit get for the end of the day. crystal journey don show us sey, intercession and support, fit help person turn deir life back for good, and also sey. e dey very important, for family and friends to stand by person, wen person dey struggle and go through tings like addiction.

we fit see the difference between joint ten ancy and ten ancy in common for property ownership. joint ten ancy na popular way wey pipo tek dey hold tittle, especially couples wey wan buy and share property equally like fifty fifty. dis tye of arrangement get someting wey dem dey call, right of survivalship. e mean sey if one person die, e share go automatically go to hand of the other person noting as sey, de start to dey find prove of will or anyting like dat for example: if three person buy property together if one of dem con die, e mean sey the remaining other two go con share the portion wey be dey for dat person wey die. wetin den dey call ten ancy in common no be the same, for ten ancy in common, you no get the chance to share property equally, or to buy am equally sef, for example, one person fit get seventy percent, while the other go get thirty percent. if one of dem die for dis kind arrangement, e no go be automatic transfer. the shares or the ownership go transfer to the person heirs, or the person, wey the person name for in will, dis type of ownership dey give owners more freedom because de fit sell or transfer, deir own share without any need for permission from others, e dey important for anybody wey wan invest inside property, to sabi dis two type of ownership. joint ten ancy good for pipo wey wan mek sure sey, deir patners or co-owners inherit everyting if anyting happen to dem. meanwhile, ten ancy in common dey better for pipu wey want independence, or wey wan own percentage wey de fit transfer to deir pikin or other pipu wey de put for will.

We fit see sey lack of money na symptoms wey dey show deeper issues for pesin life e no just dey about money im sef, e dey show how pesin dey manage dia resources, dia mental health and dia overall financial health, wen pesin dey lack or dey struggle for money e fit mean sey dey no get clear financial goal or dey dey tool put mind ontop negative tinking patterns wey no dey allow dem attract wealth into dia lives but dem don talk am say financial litleser and proper planning if help pesin overcome dis kind lack wen pesin understand how to budget, how to save and how to invest e go help am build wealth and e dey better dan just to dey focus mind ontop sometin wey you no fit control. Pipu suppose look for di kind habit wey dey lead to dis kind situation, if peson fit change dia mindset and approach to money e fit help dem create better opportunity for demsef, last last to dey recognise sey we dey lack money no be just di symptoms you go put mind, we need to make am fit motivate us wey go fit use am dey find knowledge and di necessary changes wey we need. E show sey e dey important for pesin to dey build positive relationship with dis money wey we dey find and dey carry for mind sey financial success no be just di amount wey we get but na about how we fit take take one money make we kon dey grow am, make dat money dey increase over time. E dey important for us to know how to turn one naira to two naira instead of just to dey complain and dey put mind for wetin we no get.

you fit see am sey, na always fun and adventure wen we go grocery store and wen we go for shopping. mek we learn sometings about grocery shopping, shapes, colours, and the health benefit of fruits and vegetables. wen we enter the grocery store, we go pick either one basket, or we go carry cart depending on the size of wetin we wan get. if the item no too much basket go dey enough, but if you know sey wetin you wan buy go boku well well, you go need to gat cart wey you go fit dey roll for ground. for the podue section you go see plenty foods, you go see vegetables you go see tings like apples, bananas and even cucumbers. you fit even do shape hunt to dey find food wey be circle, the ones wey be like tomato, and apples. dis item dey important because, fruit and vegetables dey help awa body dey kampe and e dey help us stay healthy. again, as we dey the shop we go learn about the letter G, for green ang grocery. green food na dose food wey dey good for awa heart and brain. if you look well well, you fit see other section like freezer section, where we get refrigerator, and de dey keep tings like ice cream, yoghurt and milk. wen e don finish, we fit pack dis tings, and we go use tings like re-usable nylon so dat we go fit protect awa planet too. i hope sey we don see how interesting dis ting be, wen we go for grocery shopping and wen we buy tings like veges, and other foods wey dey help body.

life no dey perfect, but na dis imperfection dey mek am dey real as long as you continue dey move forward, and dey appreciate the good times, and dey learn from the bad ones, you go realise sey life na beautiful ting, even with all the scary part. life na mixture of sweet and all the scary moment and e dey ok like dat, for dis journey wey we dey we go see plenty beautiful tings like love, friendship, family and small joy for everyday life. e fit be the surprise of the sun rise wey we see today, as e dey shine bright for morning e dey mek heart dey coole, dey mek us dey happy, e dey put laughter for awa face, and sometimes, awa friends and family na in dey mek us laugh dey mek us enjoy dis life. sweet moment dey remind us sey, life get better neaning, e get many tings wey matter for dis life, and sometimes e dey hard but, we need to find joy for even dat situation. but life no dey always dey smooth, because challenges and fear dey come awa way, sometimes e fit be love of lost one, awa love one fit go, or mey e be failure, or uncertainty about the future dis moment de dey scary, e dey mek us feel sey we no get control over anyting, wen na part of life journey too, e dey teach us better lesson, and dey mek us dey stronger and wiser, if we fit face am with courage we must always remember sey, to feel scared na normal ting, na normal part of human nature, as we dey navigate through dis life, we suppose learn all dis tings and enjoy the beauty of life.

Life dey short and na how we take live am go determine di memory wey we go carry, na everyday we dey get chance to create memory wey we go define us wether na to dey spend time with family or to travel or even to pursue our dreams sometimes we dey too focus on work or future plans and we go kon forget sey life no dey wait for anybody, to enjoy life fully we need to prioritize experience over material tins and cherish pipu wey dey around us, fear of gastartity or excuse like I no get money dey hold plenty pipu back dem no go kon fit enjoy life and explore am but di truth be sey opportunities dey everywhere pesin fit just adjust im mindset and plan im sef well well, wether na small weekends or wether na dat time we get away or wether na big adventure we do or na travel sef we do we travel go somewhere wey dey far, new experiences dey open our eyes to beauty e dey make us see how di world take dey enjoyable, life no suppose dey only about hustle e suppose include rest, discovery and even farm by di end of di day na di journey wey we create and di life wey we touch naim matter pass for dis life make pesin no wait until e don too late before e start to dey enjoy dis life to di fullest, life no dey perfect but e get im own beauty for e own way so make we take rest, try new tins and live without regret becos dis journey no go last forever.

To live with room mate fit be like one thing wey go be adventure, you fit even dey look forward to am But for reality e no dey be like dat at all. Many pipo dey expect sey dem go become best friend immediately Dem dey think sey dem go share everything up to secret but di reality be sey dis thing no dey be like dis at all. Some dey even dey think sey late night movies go dey sey dem go dey get marathon talks and gist. But e dey awkward most times by di time di reality begin dey unfold Instead of to dey bond on top mutual experiences e fit find yourself sey you even dey try to match their livestyle becos una habit no follow e no be di same at all. Wen e come to daily life, di expectation sey everybody go fit get one kind space for demself wey be sey everybody go respect demself and dem go dey tidy and neat for di place, e no dey at atl at all most times You go think sey you go get peaceful study time, you go dey enjoy quiet night but di reality be sey your roommate fit be one kind loud person wey dey like bring friends come house anyhow Dis kind noise fit disturb your focus and e come make you wish sey you no even do dis kind thing at all at all At di end of di day, to dey leave with roommate dey teach valuable lessons e dey teach us how to compromise and understand each other E no easy to blend with different personality at all under di same roof but with patience and open communication, e fit work Life with roommate e dey hard, but sometimes too e dey sweet if you sabi run am well

means of transportation for nigeria, wey pipo dey use to move around dey plenty. old transport na the most common one, with option like buses, taxes, and private cars. for cities like lagos, na mainly buses na in plenty pass den dey call some of dem danfo and korope, den dey use am for short distances, e dey very affordable, but e fit dey crowded and uncomfortable, sometimes. for long distances, e get some big big inter-city buses, like God is good transport, and ABC motors wey dey operate. e de dey very comfortable and e dey get AC too. another important means of transport na motorcycle, wey dem dey call okada, den dey use am for short distances, and other journey wey dey within the city, but pipo dey always fear for deir life concerning dis one. tricycle still dey too, wey de dey call keke, some pipo dey call am keke napep, and dis one dey common, or areas wey buses no fit reach easily, den dey sabi cut hand pass some thin road wey motor no fit pass. water transport still dey too, dis one de dey common for places like lagos wey water dey, wen den dey use boat dey carry pipo pass route wey traffic no dey. rail transport still dey, and dis one popular too, but, den dey use am for wen person wan carry bulky goods or person wan waka long journey. the last one na aeroplane, and dis one everybody know sey, na air dis one de dey.

immediate family members na pipu wey we de close to. dem include our parents, our brodas, our sisters and our husbands and children. dis pipu dey live with us, dey spend plenty time with us. dem de dey very special to us and de dey take care for us and help us everyday. our parents na de one wey dey take care of us, dey give us food and make sure say we dey happy. our brodas and sisters dem sef dey play with us, dem dey share toy with us and sometimes we fit argue small but dem still love us if person get husband and wife dem too join for wetin we dey call immediate family. when children come too de family go start to de grow bigger in dis family na de pipu who dey support us and dey make our life dey better dey make our life dey sweet and dey make us happy to wake everyday. sometimes we de get beta love for dis pipu or we go still dey fight with them because one tin or de other na him make us get small quarell but our immediate family no go ever leave us. dem dey always stand by us. If we wan do something, dem fit support us. at times too, our stepbrother or stepsister or even stepfather or stepmother dem de sef dey count as immediate family. dem sef dey support us dem sef de dey dia for us and dey dey look us like our own direct family too. our immediate family na one tin wey we no dey play with everybody no dey joke with matter of immediate family.

Bed time routines na di activities wey I dey repeat on a daily basis Every night, wey e don reach bed time, I dey get my own special routine wey i dey follow Dis routine dey help me relax and prepare for sleep. First I go go take warm bath I go make sure sey I wash up all di dirty wey dey my body Next I go find way to go brush my teeth, I go make am shine and clean well well then I go go wear my favourite pijamas, so dat I go fit dey comfy and feel relax wen I wan sleep. Once I don dress finish I fit pick one nice book to read. If I don read am finish, I go go meet my family members dem I fit start with my brother, follow am dey gist and dey talk if I finish with am too, I fit go meet my mother we go gist dey talk All dis things dey also make me dey relax before di time wey I go sleep Finally wen I don finish with those ones I go come start to dey sey good night to all of dem I fit start with my father too. Sometimes I go give am better hug I fit kiss am too, i go my mother too do di same thing Na my brothers na come dey like am pass. Those ones go hug me dem no go wan live me but last last wen I don hug dem finish, I don kiss dem, I don tell dem good night, I go even take dem go their bed I go tuck dem in, sing song for dem make sure sey dem self dem don dey relax and dem don dey sleep na dat time me self go come enter my bed close my eyes come sleep too

Every evening wen di sun don set and wen di sky don dey change colour na dat time I dey like my evening to start and di evening face self dey dey very relaxing to see I dey like slow down and enjoy di moment too. Wen night don come I go wear something warm I go come step outside go take cool air IDis time fit be di best time wen I fit relax, becos for dis kind time I dey fit read books and lis ten to audio books As night come settle, I dey like to take care of my skin by using some kind skin care product wey dey make my skin dey shine Aftrer dat I go come write three things down wey I dey grateful about dat day No matter how little dat thing be, I go always dey thank God for all di good things wey e don do for life all di nice thing wey God don do for my life, I go thank am well well Dis practice dey help me find joy wen things no dey go well and e no dey even dey take plenty time at all but e dey make big difference for my mood At di end of day, I go read some of di favourite quote wey I sabi and those ones dey help to inspire me Dis favourite quote, e dey get soft soft word wey dey make my heart dey melt As dem dey crash and I dey get ready to sleep I dey like dey grateful for other things, but I go first go meet my parent first meet my papa, I go thank am for all di time wey e don take dey for me and then I go meet mama I go give hug and give am kiss come go sleep for where I suppose sleep

Need and want no be di same thing at all Sometimes person di need many things, you fit need like shoe wey you go take dey waka you fit even need cloth wey you go dey wear wen you wan comot for house Dis things na necessity and things wey we no fit do without at all at all But make we come talk about want. Want na things wey we just desire for instance person fit desire sey e get di most beautiful car in di world You fit even desire sey you get private jet sef. But if you notice dis things no be things wey you no fit do without Na di case of dat need wey we just talk about. Most times sef wetin person dey need no be di same with wetin person dey want becos you think sey you want something, you think sey you stillneed am too, but no be di same thing dem be you no fit do without di things wey you need, but you fit do without di things wey you want Sometimes sef, things wey we want na just sily desire no be sey e dey born out of anything important. We don see cases wey be sey Children dey want many things wey be sey their parents no even fit afford Di things wey some people want sef, dey make dem shuk their hand into wetin dem no suppose dey You go see people come dey steal, becos dem wan get wetin dem no suppose get you go dey see some people dey enter wetin dem no suppose enter becos of dis same issue We need to dey diffferentiate between our need and our want, so dat we go fit know wetin important at all time

Pine manor international school na one nursery and primary school for Nigeria wey put focus on top holistic education for children dem dey use British and Canadian curriculum take teach students, and dis method dey help children learn well well and e dey help dem develope dia talent e also dey make dem dey feel happy because when pesin develope talent, na sometin wey dey give joy di environment for di school too na somewia wey dey friendly and teachers dey always support dem so dat dem go fit feel at home. For dis school, children dey get opportunity to explore different subjects like music, arts and even technology dis kind learning dey encourage creativity and critical tinkin di school also get facilities like library and activity rooms wey dey help children fit read dia books and still dey jolly too na dis kind school dey give parents joy, na dis kind one dey make dem dey feel happy because dem go know say dia pikin dey in good hands and di knowledge and confidence wey dem go get na sometin wey go fit compete for world standard di teachers for di school too na people wey dey compe ten t and dem get beta heart to dey make di children feel loved. To confirm am, den don provide good balance between academic and personal development on top of am, dem dey prepare children for exam well well and dey also dey hep dem discover dia strength, dia interest and even dia talent dis one don confam am, na beta place for any pikin to be be dis